Enjuki ebuuka era nga eri mu bbanga obudde bulabika bwa kiro kubanga ekizikiza kikutte enjuki eri mu langi zaayo ezirimu kyenvu ate n'enzirugavu.

Eryato eggwanvu obulungi naye nga magezi ga muddugavu wano liri ku nnyanja liseeyeeya, liri mu langi emmyufu n'enjeru. Waliwo akaato akalala akaliri emabega wali, waliwo n'ennyumba eziri emabega awo ensereke n'amabaati kw'ossa emiti egiwerako emiwanvu n'emimpi. Amazzi ku nnyanja go galabikira ddala nga mateefu tekuli wadde ejjengo, waliwo n'ensozi ezirabika ewala eri.

Essamba ly'emiti egiyitibwa kalitunsi eddene obulungi nga mulimu n'ekkubo eriyitamu okumpi n'ekkubo okwo waliwo obuyumba bubiri obw'aserekebwa n'amabaati ameeru obuyumba butonotono era nga ebbali bbali w'ekkubo wano waliwo obuddo obutoototo mu langi eya kiragala omulungi.

Eryato liseeyeeya ku nnyanja. Lirimu omwami ayimiridde, amazzi g'ennyanja galabika nga mateefu bulungi. Nnengeramu n'engeri y'obuddoddo obwa kiragala.

Ekizimbe ekya kkalina etennaggwa bulungi nga kirabika nga kya ssomero kubanga kuliko n'ebigambo ebiwandiikiddwako ebiraga nti ssomero nti welokaamu tu bbayoteeki ssukuulu. Ekizimbe kino kirina amadinisa bulungi nnyo ate nga kirina ne waggulu emiti egiraga nti kikyazimbibwa. Kiri mu langi eza kyenvu ate ng'ebbali eri eriyo n'emiti aa egy'enjawulo okukyetooloola.

Ebita bibiri ebisibiddwa bulungi empina nga ekimu kisiikirizzaako kinnaakyo era nga kino ekimu kituuziddwa bulungi ku nkata. Wansi we bitudde waliwo obuddoddo obukalu. Bisibibwa bulungi ebyayi ssaako oluyina, era nga kirabika biyina omukolo kwe bigenda.

Akatale akatunda ebirime eby'enjawulo omuli wootammeroni, apo, amenvu, ennaanansi, ennyaanya, entende n'ebintu ebirala bingi. Waliwo omwami ayimiriddewo wano ali mu mujoozi mumyufu ng'alabika y'omu ku bazze okugula, yeekaliriza wootammeroni zino ensale ate ebuuyi buli eriyo omwami omulala alabika nga ye atunda era nga naye aliko by'akola obuuyi buli.

Abantu abawerako nga bali ku lubalama lw'ennyanja wabula ng'abamu bali mu nnyanja mwennyini mu mazzi batambula era nga bawanise obuti abali ebbali w'ennyanja abamu batudde abalala basitamye abalala bayimiridde naye nga bonna balina obuti. Waliwo omusenyusenyu ono ogw'ennyanja oguli emabbali ennyanja. Amazzi go galabika nga mateefu tegaliiko wadde ejjengo.

Omukyala ayambadde ebiddugavu yenna ng'ataddeko n'akakookolo ku mimwa alina ne gaalubindi ali wano atudde alabika nga akooye oba nga mulwadde wali waliwo n'abaami nabo nga batudde balabika balina bye balinda.

Abazannyi b'omupiira abali mu byambalo okuli kacungwa n'empale enzirugavu kw'ossa ssookisi enzi... eza kacungwa beekutte wamu nga balabika bajaguza buwanguzi nga bateebye. Wano ebbali waliwo omukommonsi wa ffirimbi era ng'ali n'omutendesi, omu ku batendesi ba ttiimu eziri mu kuzannya mu kiseera kino. Ekisaawe kirimu omuddo ogwa kiragala obulungi.

Abantu abaami n'abakyala abalabika nga bali mu ssinzizo olw'embeera gye balabikamu. Kuliko akulembedde wano awanise emikono gye ng'alabika yeegayirira, waliwo n'omwami omulala yeewombeese bulungi emikono kw'ossa abalala abali emabega wano nga kirabika beewombeese mu maaso ga Katonda.

Ente eziwerako ziri mu kkubo za mayembe mawanvu ziri mu langi eya kitaka n'enzirugavu emabega eri eriyo omwami ajja azivaako emabega ekkubo lya ttaka waliwo ebbali w'ekkubo n'ensiko ng'eriko ebikoola ebya kiragala.

Ebirime ebirabika obulungi nga bya kasooli biri mu nnyiriri era nga kirabika binaatera okussa wakati waabyo waliwo ettaka eggimu obulungi nga kirabika bagenda kusigako ate ekirime ekirala.

Omubisi gw'enjuki nga guli mu kabakuli mulimu n'ekiti ekikozesebwa mu kuguwakula wabula akabakuli nga kali wansi wansi wa bbululu.

Eggana ly'enjovu mu ddundiro lyazo. Zirimu enkulu n'ento, ziyimiridde tezirina kye zikola. Wansi waliwo obuddoddo obukalu nga kirabika biseera bya kyeya.

Abaana ab'obulenzi abawerako bali mu kibinja, kirabika bannabyamizannyo eeh nga beekutte wamu, abamu bali mu ngoye abalala tebali mu massaati waggulu, abali mu ngoye abamu engoye za langi emmyufu, mulimu aah eza bbululu ate n'enzirugavu. Ebbali eriyo eriyo abaana abalala abatambula nga kirabika we bali ngeri ya bbiici.

Ensolo omuli enjovu n'embogo ziri ku nnyanja zirabika zinywa mazzi, endala ziva kunywa mazzi. Enjovu ziri bbiri: enkulu n'ento era nga ziri mu mazzi munda so ng'ate embogo ziri bbali w'ennyanja ku lubalama. Embogo ezimu ziyimiridde, ezimu zizannya, endala zeebase, waliwo n'envubu mu mazzi. Enjovu ky'ekisolo ekisinga obunene ku lukalu.

Akasolo kano akeefaananyirizaako ggoonya kali wano kayimusizza omutwe gwako ng'era kalabika kayina bye keetegereza, kali mu bukoolakoola wano ate nga waliwo n'engeri y'ebiyinjayinja

Oluguudo lwa mwasanjala olulabika obulungi era nga lugazi bulungi luyita wakati w'ebizimbe nga kirabika kibuga. Waliwo emmotoka eziwerako n'ebidduka ebirala omuli obugaali ne ppikipiki, waliwo n'abantu abali ku mirimu gyabwe, waliwo n'ekikondo okuli amataala agamulisa ekiro. Ebizimbe bya kkalina nga biri mu langi eya kyenvu ne kitakataka.